Soki olingi osala jardin nayo ou bien okende kosala biloko olingi yangoyo biloko oko utiliser biloko okosalela yango.

Namoni ba sapatu lisusu ba sapatu ya mibali mutu aza mokolo ye nde alataka sapatu oyo, po akende ba place nioso alingi yango wana.

Oyo izali kisi oyo mutu amelaka soki nzoto ezali to eza kobela bonkono songolo

Awa ezandaku yabanivo mibale nazomona eza mwapembe nde langi nango

Oyo eza soso ba lambi yango naba épice ebele, ba tie biloko nyoso batiyaka soki oza lamba soso nayo pona olia n'a batu nayo.

Oyo eza ligne ya telecominication ndenge biso tozalaka na Vodacom, airtel ba mususu pe bazala na oyo yango nde ba utiliser po ba communiquer na bato n'a bango.

Oyo aza mwasi, a lati ba maquillage na ye, a zalaka stars , bâti nyonso ba yebi ye na monde mobimba, mokili mobimba ba yebi ye .